Ninsal nim n ʒiya ŋo yino maa biɛla ko biɛɣu puuni ko biɛɣu mii gba n doya ŋo boɣali ni ka yino ʒɛya maa boɣali n doya ŋo gbambili gba n ʒɛya ŋo ninsal nim n ʒiya ŋo shab yɛla goɣa dozima shab goɣa

Nanim n ʒiya ŋo ka gobi chinchina chinchina maa zaɣ piɛla bɛ dinni zaɣ chichira gabi dinni katawiya maa katawiya zaɣ ʒiɛhi bɛ dinni ka zaɣ piɛla bɛ dinni ka di shɛŋa mɛki mɛki ka shɛŋa gabi gabi yili gbuni ka bi ʒiya ŋo bi ʒila kuɣu zuɣu

do puuni n bɔŋɔ kuɣisi bɛ dini kusabila kuɣiʒiɛhi nisalinim bɛ dini bɛ yɛla liga sabila shɛbi zaɣ' piɛla shɛbi zaɣ' ʒiɛhi

Ninsali n ziya ŋɔ bi yiɛla liiga piɛlla piɛlla ka di gabi gabi ka pili zipili piɛlli ka Ado nima bɛ dinni o zila varanda ni afi nima bɛni gbaŋ bihi bɛni.

Loori n ʒiya ŋo zaɣ ʒiɛ n nyɛli tankpaɣu bɛ dinni o dolla palli loori dozim gba n ʒiya ŋo o daarila loori ka tankpaɣu bɛ dinni boɣali ni ka bi biɛ ŋo bi daarila tankpaɣu

Ninsali nima n ziya ŋɔ o pamdila bia maa zuɣu o yiɛla liiga piɛlli ka ŋuni bala maa mi so mukuri ka di to zaɣi piɛlli ka zaɣi sabinli bɛ nika o gba yiɛ liiga piɛlli ka o gbubi afi n viiri o zuɣu o gba mi zabiri maa zabi sabila n nyɛli ka zi kuɣu zuɣu ka ŋuni bala maa mi zi tiŋgbani ni bihi maa mi zala zuɣusaa ka doo maa mi tabi .

Moɣali n bɔŋɔ ninsali nima bɛ dinni gbaŋ bili zɛɛ n zɛya ŋɔ gbaŋ bili zaɣi vakahali n ziya bi ye liika sabila.